<coughs> haa.. abasaadha babiri nga oghundhi atyaime ku kasitulu ako bibagho nga ate ayambaire tisaati eye kitogi nga yamikono mughanvu nhe empale mu tema nho busapatu nga oghundhi amwe mereire ku agho kumpi ku mukonho gwe ogwa dhyo ali kunhiga akasimu nga ye ayambaire vesiti agikubye ekikalu mu maple ya bbolo bbotomu eya ginhi eya bbulu bbulu nho bugaito nga bali nga bali kumpi nhe kizimbe ekiliku eidhuka eli tundha ebya masanhalaze nga lililainhe nhe kizimbe ekindhi ekiliku ebintu nga buswiti.